Salo n laɣam ʒɛ kpɛ ŋɔ bi nyɛla paɣaba ni dabba zahama n bɛ gbambihi ni ŋɔ gbambihi maa shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣali paɣa so ŋun gbubi gbambili ŋɔ ka yɛ liiga boɣa bihi ka bob bobga zoya gba n bɛ di nyaangi maa

Paɣa n ʒiya duɣura o yɛla chinchin niɛma ka bob di bobga ka ʒi kuɣu bili zuɣu teebuli ʒɛ o tooni ka bin piɛlli tamya ka tahapoŋ gba tamya ka chɛrigi pa bin piɛlli ŋo zuɣu daangi n ʒɛya ŋo ka duɣu bili tam di zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla bin bɛ salin boɣali ŋo ni salo shab kurimi ka shab ʒɛya doo ʒɛ mashin gbuni ka yɛ liiga piɛlli ka so ʒɛ n baɣa o yɛ liiga vakaɣali ka di boɣari ni ŋmaa niŋ zaɣ dozima tihi n bɛ bi nyaangi ŋo ka mori gba biɛni

Salo n laɣam bɛ salin boɣali ni salo ŋo shab nyɛla bin yɛ liiga nuɣso nima ka shab yɛ liiga dozima shab zaŋ bin ʒiɛ n vuli bi zuɣuri doo n ʒɛ duli ŋo ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli salin boɣali ŋo tooni ha tihi nyɛla din biɛni ka salo ŋo shab bɛ tihi maa nyirisi ni

Namda nim n bɔŋɔ namda nim ŋɔ nyɛla kala dabam dabam zaɣ vakaɣali biɛni zaɣ piɛlli biɛni zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ nuɣso biɛni katalɛm n ʒɛ n baɣali ŋɔ ka di nyɛ zaɣ dozim

Paɣaba n chɛni ŋo bi niraba ata nyɛla ban kpabi bihi yino zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi bia ka niraba ayi ƶiri kpalansi yino ʒiri gbambili o zuɣu ni ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka mori gba biɛni

Gbanpiɛli paɣa n ʒɛ dikpuni gbuni ŋɔ bi sabi sabbu pa dikpuni ŋɔ zuɣu silmiin paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kpa ninkpari sabila ka yɛ liiga piɛlli kadi boɣari ni niŋ zaɣ sabila bihi laɣam gbaai silmiin paɣa pɔ bia so ʒɛya ka so jinjɛm nuɣso ka bi piri namda